minenna gallanni minne yaa mayaatero di'afoomo yoototera kunino manchu beetti heeshosi heera hasiisannori giddo mittu mineho lawishaho manchu beetti dubbu saada gaxigalu gede ikinoki daafira minu hasiisanosi daafira minenna gallanni mine yine woshshinanni

ijaara yaa mayaatero dihuwatoommo yooto ijaaraho yinannihu lowontanni manchu beetira lowo kaa'lo aanoha ikkanna kuninopbabbaxino womaasha ijaara loosiri gedensaanni hakkiinni ba'e birra afira dandaanno

hara daa"atonna darama yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera hara yinannihu mittu bayiichinni wole bayiicho hara ikkitanna daa"ata yinannihu la'noonnirichinni xaggeeffata darama yinannihu mittu qarri iilleenna wole bayiicho hige harate.

tuqu xaadooshe yaa mayaatero dibuuxoomo yoototera tuqu xaadoosheti yinannihu babbaxitino mashalakubba mannahonna dagoomaho leeltanno garinni xallinannitanna mannunno afe huwanyoote afiranno doogo tuqu xadoosheeti yinanni

borrote uduune yaa mayaatero dihegersoomo yoototera borrote uduuneeti yinannihu babbaxino uduuni heeraha ikkanna kuri'uu giddonni biire lawinori laaphise'oo hattono irsaase'oo lawinore barrote uduune yinaanni

seensille yaa mayaatero dibuuxoomo yooto seensilleho yaa babbaxino garinni mannaho biifenna illete leellanno garinni lellanorichonna biife harannore yiniro seensilleho yinanni.

Afantino gashshaanonna annuwa maatiro dibuuxoommo yoottotera afantino gashshaanonna annuwa babbaxxino qarri kalaqamenna hakkoe qarra tirtano gede hasi'nannirenna qarra affe ye"e ytanore afantino gashshaano yinanni.

Hara daatona darama ya mayatero diafimo yototera yana yano woyite mittu bayichi wole bayicho hara ikitana daata yinanni woyite gangalantanni base ikitana darama yinanni woyite mittu qarri ilenna wolle bayicho hige harate

Borrote uduunni maatiro diafoomma yoottatera borrote uduunni mittu manchi borreesse sokka sowaannorichi giddo mitto ikkanna mittu konni giddonni biire adhinummoro ikkiro borreessine sokko sowaate biire hasiissannonke.

politikaho yaa mayyaatero diafoommo yoottotera mannaho Babbaxxino looso ikko loonsoonnikkiricho loonseemmo'ne yinanni qaale e'nanni doogo politikaho yinanni kuni politikuno mannaho lowontayii.

Odoo yaa mayatero dibuuxomo yooto odoote yinaniti mashalaqe ikitano tini mashalaqe mitu oliira macishinoki manira masine togo ikino yine kulani doogo odoote yinani.

owaante yaa mayyaatero dihuwatoommo yoottotera owaantete yinannihu mannu woyi ayee mancho ikko afirinorichi heeriha ikkiro hasirino manniwa mare hattee hasattosi fule higannoha ikkiha ikkiro owaante afirino yine woshshinanni.

daganna maate yaa mayyaatero diafoommo yoottotera dagate yinannihu mittu quchumira woy mittu qoqqowira mitteenni heeranno manna daga yinanniha ikkanna maate yianannihu kayiinni mitto mine heeranno mannaati.

afantinno gashaanonna annuwa yaa mayaatero dibuuxoomo yootohura afantinno gashaanonna annuwa yinannihu mitte gobbara woy mitte kaiqera lowontanni jawa kaalo uyiitannore ikkitana kurino ikkiyoorichi kalaqamiro hakoyee amaalte qolttanno

Muronna laalo mayyatero diafoommo yoottotera muronna laalo yinanni woyte mereeronsa shiimu badooshi heeranno muro yinanni woyte kayinsenna ikko kayinsikkinni fultanote laalote yinanniti kayinni insa giddo afi'nanni gumaati.

Minu uduuneeti yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera mini uduuneeti yinanihu babaxino garinni mitto bayicho duune owaante affinanni doogo ikitanna kuninno mini uduuni ofolate ikko goxe ka'ateno lowo kaa'lo anoho

supperimaarkeetete mirte yaa mayyaatero dihuwattoommo yoottotera supperimaarkeetete mirteti yineemmohu babbaxxino dani uduunnichubba mittimmatenni gamba assine worronniwa, lawishshaho manchu beetti lekkasira ikko umisira hasisanno qiwaate mare hidhe owaante afi'rannowaati.

nuronna laalo mayyaatero dibuuxoommo yoottotera muronna laalo yinanni woyte babbaxxino garinni baattote iima fultannota ikkitanna tinino mannu hasi'rino garinni kayiise caalehohattono sagalimmate horonsi'rannote.

odoo yaa mayyaatero dihuwatoommo yoottohura odoote yinannihu hawarro yanna iilliteenna odoo macciishshinanni doogonna hattono gobbate hosino hoshshso la'nanni doogo odoote yinanni

Hara, daa"attonna darama yaa mayyatero dibuuxoommo yoottohura hara yinanni woyte mitu bayichinni wolewa hige hara darama yinanni woyte mitu bayichinni wole bayicho hinge ikkewo qarri kalaqamenna harate ,daa"atta yinanni woyte dhaggefatate.

maxaafaho yaa mayyaatero dibuuxoommo yootto maxaafaho yinannihu babbaxxino egenno giddosi worroonniha ikkanna tini egennono manchu beettira lowo horo uyiitannotanna nabanbironna xiinxaanbiro lowo horo afi'nannita giddose anfanniho.

amma'no yaa mayaatero diafoomo yotoora amma'note yinanihu mittu manch anera woyyanno'enna heeshsho'yara irko ikkanno'e yee hedinorichonna amma'ninoricho heeranno doogubba amma'note yinanni.

maashinubba yaa mayyatero dihuwatoommo yoottotera mannu wolqanna manchu xuka horonsi'nikkinni maashinubbatenni calla horonsi'ne manna gumaamanna woxe afiranno gede assa maashinubbate yinanni.

Minenna gaanni mine yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottohura minenna gallanni mine yinannihu manchi beetti heeshshosi heerannowanna gale fulanno baycho loosirayi hose hashsha mare fooliishshirannowa minenna gallanni mine yine woshshinanni

Muronna laalo mayyate yoottotera murote yinannihu mitto bayicho biiffe ilete leellittano gede ikkite mudhe fultino muro murote yinanni, hattono iimaseni affamano guma laalote yinanni.

giwirinna yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera tenne kalqe iima lowo bayiicho uyiinanniha ikkanna giwirinna loosa hoongiha ikkiha ikkiro lopho heedhanokki daafira ayee manchino giwirinnu looso loosa hasiissanno.

mininna biiro udunnicho yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera mininna biiro udunnichi yaa babbaxino horo noohanna mine offolline fooliishirate hattono biirote looso loonsaniwa manaho owaante uyiinanniwa mininna biirote uduunicho yinanni

maashinubba yaa mayyaatero dihuwatoommo yoottotera maashinubba yinanni woyiite mannu wolqanna manchu dhuka horonsi'nikkinni maashinubba horonsi'ne loonsanninna gumaamma ikkinanni doogo maashinubba yinanni

daganna maate mayyatero dibuuxoommo yoottotera, daga yaa babbaxxino manni mittu qoqqowira gamba yee hee'rannoha dagate yinanni, maatete yinannihu kayiinni mitto mine hee'ranno mannaati.

Ama'note yaa mayyatero dibuuxoommo yoottotera ama'note yinanni woyte manchi beetti ga"ara woyyaanoe heeshsho afireemmo isi woyyanoe isi gobbanni heeshsho dinoe yee ama'ninorenna huwatino doogo ama'note yinanni.

looso loosoho yinannihu maatiro diegennoommo yoottotera, loosoho yinannihu babbaxxino daninni mannu heeshshosi woyyeessara yee hashsha barra yiikkinni daafuranni woxe gamba assanno doogo loosoho yinanni.

Mininna dubu saada mayatero dubuxomo yototera mini saadati yinaniti manu ledo hedhanota mana afinota ikitana dubbu saadati yinemori dubboho hedhanori mana baraganori dubbu saada yine woshinanni

Dadaloho yaa mayaate yotohura dadaloho yinanihu manchi beetira heeshosi woyeesirara yee techo injee herenasini iko injiisikini afirino womaasha ganba asse ga`ara sayisano doogo dadaloho yine woshinani

daddalohoyaa mayyaatero dibuuxoommo yootto daddaloho yinannihu babbaxino garinni manchu heeshshosi woyyeessate assiranno doogonna woxe afiranno doogo giddo mitto ikkanna kunino ga'a woyyaabbino heeshshora techo daddala hasiissano

Odoote yinanniti maatiro dihuwattoommo yootto, odoote yinanniti manchi beettira lowo kaa'lo uyittano kunino anfoonikkiricho afino manchiwinni xa'mine huwante lowo huwanyote affi'nanni daafira odoo lowontanni danchate.

agatto yaa mayaatero dibuxoomo yoototera agatote yinanniti babbaxino dani agato heexxanno tinino heeshshosi woyeesirate yee manchu beetti aganno agato gido mitto ikkitanna goda"annoti no hattono danchare assite goorotenni fushshitanno agatto heexanno

Minenna gallanni mine dihuwattomma yoottahura ,minenna gallanni mine yinannihu babbaxxino ragininna babbaxxitino hayyoni loonse hee'naninna gallanni bayicho minenna gallanni mine yine woshshinanni.

Daatonna darama ya mayatero diafoma yotahura hara yinanihu mittu bayichini wole bayicho hige hara daata yinayi woyite dagefatta darama yinayi woyite wole bayicho hige hara

mininna dubbu saada maatiro dileellinoe yoo mininna dubbu saada babbaxxino garinni beenkannire ikkitanna mini saada mine heedhannoreeti gobba saada gobba heedhannoreeti

har, daa"atonna darama yaa mayaatero dibuuxoomo yoototera hara yinanni woyiite mittu bayiichinni wole bayiicho hara ikkittanna daa"ata yinanni woyiite xageefata darama yinanni woyiite mitto bayiicho qarru ileena wole base hige taraawa.

Afanitino gashanonna anuwa ya mayatero dubuxomo yotohura afantino gashanoti yinemori babaxino qarri kakaqamena manu mare insawinni tidhe qaransa afirano doho afantino gashanonna anuwa yinanni

baattote ofollanna xagge yaa mayyaatero dihegeraoomma yoottatera baattote ofollanna xagge yineemmoti babbaxxitino garinni baatto kalaqante noota ikkitanna tinino alichaame ikkito horichaame hattono ilaalaame ikko xe"ichaame baatto baattote ofollonna xagge yinanni.

Ama'note yaa mayyatero dibuuxoommo yoottotera ama'note yinanniti ayee manchino heeshshosira woyyanoe amanino Maganosi ama'nanonna ayirrisano doogo giddo mite ikkittanotta ama'note yinanni.

muronna laalo mayaatero dihegersooma yootateera muronna laalo yinanniri manch beettira lowontanni hasiisanno tinino yineemo woyiite caalehono ikko babbaxiyo xibbi iileenasi hakoyee xibba xagisire huranno doogubbano muronna laalote yinanni.

koattete yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera tenne alame aana ayee manchino horonsirannota ikkitanna tini koatteno lekka babbaxino qarri iillannokki gedenna goddaasannokki gede kaa'lannoha koatte yinanni.

daganna maate yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera dagate yineemmoha mittu qoqqowiranna mitte olliira heerannore ikkanna maatete yineemmohu kayiinni annunna amatenna oosotenni ganba yiino mannaati.

giwirinnaho yaa mayyaate dibuuxoommo yoottotera giwirinnaho yinannihu babbaxxitino hayyonni mannaho kaa'lanno garinni assinenna loonsanni doogo hattono dancha womaashsha afi'nanni doogo giwirinnaho yine woshshinanni.

Daganna Maate yaa mayyate dibuuxoommo yoottotera daganna maate yaa mitto bayicho gamba yte heedhanotta dagate yinannitta ikkittanna maatete yinanniti kayinni mitto mine heerano mannati.

kalaqonna qooxeessu dilellinoe yooto kalaqote yineemmo woyte babbaxewo garinni maganu kalaqinoha ikkanna konnenno alicho woricho hattoono xeichanna ilaalame labbbanno baattooti

Mashinuba yaa mayatero diafoomo yooyetera mashinubba manchu wolqa horonsinikini mashine calla horonsine lonsani loosona mashinubba yinani

Murona laalo mayyatero dihegersoommo yoottotera ,murote yinannihu mitto bayicho kalaqante fultanottano ikko mannu kaysinottano ikko murote yinanni, laalote yinannihu kayinni giddosenni affi'neemmo laaloti.

muronna laalo yaa mayaatero di'afoomo yootohura muro yaa babbaxino garinni mitto baayiicho kaayiinseena ikko kaasantukinni fultannota murote yine woshshinanni laalote yinanniri kayiinni insa giddo afi'neemo lalooti.

giwirinna yaa mayyaatero giwirinnaho yinannihu babbaxxitino hayyonni loonse mannaho owaante uyiinanni doogonna gumaamma ikkannoha giwirinnaho yine woshshinanni

Tuqu xaadoshi yaa mayyatero dibuuxoommo yootto? Tuqu xaadosheti yinannihu babbaxxino garini manchu beetti heeshshosi woyyeessate yee babbaxxino bayichini buani nabbawe xiinxawe afiranoha tuqu xaadoshe yine woshshinanni.

poletika yaa mayaatero diafooma yootatera poletikaho yinannihu mitte daganna mitte kalqe gashshate yine horonsi'nanihanna gashinanni doogubba giddo mittu poletikaho

Agattote yaa mayyatero diafoommo yoottohura agatto yaa babbaxxitino dani agatto heedhano tinino dimbisano agattonna hattono dimbissanokki agatto heedhano konira manchu hasirino agatto aga dandaano.

owaante yaa mayaatero dibuxoomo yooto awante yaa ikiyo garinni mannaho owaante uyiinanninna kaalo uyiinanni doogo owaantete yine woshshinanni tinino manchu beettira lowontta hasiissannote

Loosoho yaa maatiro diafoomma yoottatera, loosoho yinannihu manchi beettira lowontanni hasiisanoha ikkanna kuni loosino ga"a woyyaabino heeshsho heerate yee techo loosano loosonna sayisano saga loosoho yine woshshinanni.

owaantete yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera owaantete yinanniti babbaxxitino garinni manna huwacha huwanyoote kalanqe mannaho lowo kaa'lo uyiinannitanna hasirino garinni horo afire higanno bayiicho owaantete yine woshshinanni.

hara daa"atonna darama yaa mayaatero di"afoomo yoototera hara yaa mittu bayiichinni wole bayiicho hara ikkanna daa"ato yaa mitto la'noonni coyiinni xageefata ikkitanna darama yineemohu mittu qarri iilleenna mittu bayiichinni wole bayiicho hige heerate.

Ama'note yaa mayyatero diafoommo yoottotera lawishshaho adhinuummoha ikkiro tene kalqe iima shoolu kumi ikkitino hamayinote heedhanoha ikkanna tene giddonino manchu umisitta ikkitinotta dodhe adhate feceleqi noosi.

mini uduunneeti yaa mayyaatero diafoommo yoottotera mini uduunneeti yinanniyhu babbaxxino dani uduunni mine heeranno lawishshaho wonbare xarapheezu soofa lawinori mini uduunneeti yine woshshinanni

Dadalu ya mayatero dubuxomo yototera dadaloho ya manchu beti heshosi woyesara ye techo afirini womasha hunikinni garunni horinsire dagano ilamara sayisani dogo dadaloho yinanni

hodhishaana yaa mayaatero diafoomo yottohura hodhishaana yinannihu mitto mancho hasirino baayiicho hara hasiriya ikkiro lawishshaho kaameela horonsire hasirino bayiichira mare iillanno doogo hodhishaana yine woshshinanni

Xagga yaa maayatero dilelinoe yotatera baddi xaaga yinemohu rorenkanni badiyete qoxesira horonsinanni xagicho ikanna kunino quwase magesha gesha horonsinaniro afoniki daafira mana gawajanoho

afantino gashshaanonna annuwate yaa mayyaatero dibuunxoommo yitinoonnihura afantino gashshaanonna annuwa yinanniha ikkiha ikkiro tenne gobba gashshinohu lawishshaho d/rabiyyi ahiimmedihu afantino gashshaanonna annuwa giddo gaamamannoho.

adawu agaaraano yaa mayaatero dihegersoomo yoototera adawu agaraano yinannihu mannaho mittu qarri iillannokki gede keerunni e"e keerunni fulanno gede kaa'littannonna agarttannoore adawu agaaraano yine woshshinanni

amma'note yaa tenne alame iima batinye amma'no heedhanno tenne amma'no amma'ninanni woyte konni ka'a heeshsho heedhanno woyyaabbino heeshsho heereemmo kaa'lannoe gatisannoe yine hexxinoonniha amma'na dandiinanni

Fashine ya mayatero dubuxomo yototera fashine ya babaxino fanunina babaxino kulini lonse manaho owante uyinani dogo fashinete yine woshinenni

Hodhishana ya mayatero duhuwato yototera hodhishana yinanihu lawishaho adhinumoha ikiha ikiro dhoqidhoqe hodhishanu gido horosinemoha ikana mittu manchi hasirino bayichini yanateeni mare asirinowa losano dogoti

hara daa"attona darama maatiro diafoommo yoottohura hara yinannihu mittu bayiichinniwole bayiicho hinge hara ikkitanna da"atate yinannihu la'noonniricho marre daa"ata ikkitanna daramate yinannihu kayeenni mittu qarri iilleenna wole bayiicho hinge hara ikkitanno

Koatte yaa mayyaatero diaffoma yootaterra koattete yaa mittu manchchira lekasira wodhe sabbaho iko qidaho leekassi gawajantanokki gedde hooronsiranno doggubba koattette yine woshinanni

Muziiqa yaa mayyatero diafoommo yootto, muziiqaho yinannihu tene kalqe iima duuchu garinni mannu horonsirano kunino magansi'nanni bayicho ikko wolericho loonsanni bayicho hattono sirba sirbinanni bayicho horonsira dandiinanni.

Rosoho yaa mayyatero dibuuxoommo yoottotera, rosoho yinannihu manchi beettira heeshshosira xintaho kone roso rossa hoogiha ikkiro ga"a woyabbino heeshsho heeranokki daafira roso seekke rossanna xiinxawa hasiisanosi.

poletikaho yaa mayyaatero diafoommo yoottotera poletikaho yinannihu manchi beettira lowontanni hasiisannori giddo mitto ikkanna kunino manchu beetti poletika seekke afa hoogiha ikkiwo wolu dogannosikki daafira poletoka afa hasiissanno

Sesaho yinanihu dilelinoe matiro yototera sesaho ya mittu coyi bife ilete lelano garinni manahono laanohurano bifinoricha lananni ikkiro sesaho yine woshinanni

Looso yaa mayyatero dihuwattommo yoottotera, loosoho yinannihu babbaxxino garini manchu heeshshosi soorara yee techo inje heerenna ikko injikkini loossano dooguwanna woxe afirano dooga loosoho yine woshshinanni.

hayyonna bude yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera lawishshaho sidaamu budi garinni fichee cambalaalla ayyaana adhinummoha ikkiro umiseha ikkinohu hayyotenna budu amanyooti noose baattooti

Maashinubba maatiro dihegersoommo yoottotera maashinubba yaa babbaxxitino doogonni loonse mannaho owaante uyittano gede shiqqinshannittanna mannu wolqa ajinshanni doogo maashinubbate yinanni.

Amanotte ya mayatero delelitinoe yoto amanoee ya manchi betira heshosi woyanoe ye amane norichira lubosi sayise a gesha heshosi maganu alibanni wodhano dogo amanote yine woshinanni

hayyonna bude yaa mayaatero dibuuxoomo yototera hayyonna bude yaa manchu beetti heeshosi heerate yee horonsirannota barru baala manuu ledo e"e fulanno doogonna haranno heesho hayyonna bude yinanni.

koattete yaa mayyaatero diafooma yoottatera koattete yinannihu manchi betti lekkasira wodhe harannota ikkitanna tinino babbaxxitino qaraamurichinni ikko qiidunni agartanota koattete yinanni.

elektirooniksete yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera elektirooniksete yaa manchi beettira yine loonsooniri giddo mitte ikkitanna tinino heeshosi shota assenna suutu garini horonsiranno doogo elektirooniksete yine woshshinanni.

supermarikeetete mirte yaa mayaatero dihuwatoomo yootohura supermarikeetete mirteti yineemoti mitto bayiicho gamba assine duunonnita mannu hasattosi garinni mare owaante afiranno bayiichonna hixxanno bayiicho supermarikeetete mirteeti yineemo

baadi xagga maatiro diafoomma yoottatera baadi xagga yaa babbaxino garinni manchi beetti babbaxino dhibbisinni huranno doogonna mannu doogubba baadi xagga yine woshshinanni

faashine yaa mayyaate dibuuxoommo yoottotera faashinete yinannihu babbaxino daninni babbaxino kuula ringe biifinse mannahono illete biifanno garinni ha'nanni doogonna fushshinanni doogga faashinete yine woshshinanni.

Dadalu ya mayatero diafimo yototera dadalojo yinanihu lawishaho adhinumoha ikiro mittu manchi umisi womasha ganba asire gaara sayisirano dogonna dadalano dogubba woy suqani dogga dadalojo yinne woshinanni

Murro ya mayatero di hegerisomo yototera murote yinanihu babaxitini danni sagalimate horonsinanire iko sagalimaye horosinanikire muroye yinne woshinanni kunino manxhi betira lowontanni hasisanosi

odoo yaa mayyaatero dibuuxoommo yootto? odoote yinannihu mashalaqqe ikkitanna tenne mashalaqqeno mittu manchi maciishinokkita wolu manchira macciishshe kulanno doogubba odoote yine woshshinanni .

seesa yaa mayyatero dileellino"e yoottotera seesaho yinannihu mitte beetto umose seekkite amaxxite babbaxxitino dani qiwaatubba albisera riqqite biiffannoha ikkiro seesaho yine woshshinanni

giwirinna yaa mayyatero diafoommo yoottotera giwirinnaho yinannihu tenne baatto iima manchu dancha heeshsho heerate yee womaashsha gamba assirate yee codhanno doogubba giwirinnaho yine woshshinanni.

rosoho yaa mayaatero dihegersoomo yottohura rosoho yaa manch beettira heeshosira ga"a heeshsho woyaabinota heerate yee hosanno doogonna sayiisanno yanna rosoho yine woshshinanni.

Afantino gashanonna anuwa yinanihu babaxino qari iillano yana manaho kaalo ikkite hakoye qara tiritanorenna qara fulitanorena qara fushitanore afantino gashannonna anuwa yine woshinanni

mininna biirote uduunnicho yaa mayyaatero dileellinoe yootto. mininna biirote uduunnichooti yinannihu babbaxxino loosira iima hosannoha ikkanna looso loonseemmo woyte qarrammeemmokki gedenna mitii'mineemmokki gede loosoho kaa'lanonke uduunnichooti

Muziiqa yaa mayyatero dibuuxoommo yoottotera muziiqaho yinannihu manchi beettira lowo kaa'lo aanoha ikkanna kunino manchu hagiiresi ikko dadilesi xawisano doogo muziiqaho yinanni.

Daddalu yaa mayyatero diafommo yootto, daddaloho yaa babbaxxitino doogonni mannaho owaante uyinanni doogo ikkanna hakkone widoonino woxe gamba assi'nanni doogo daddaloho yine woshshinanni.

maate yaa mayaatero dibuuxoomo yootohura lawishshaho dagate yineemoti sidaamu qoqqowu mangiste giddo heedhanno daga dagate yine woshshinanni maatete yinannihu mittu manchinna mitte amani ilantino oosooti.

Seensile yaa mayatero dihuwatoma yotatera seensileho yaa babaxitino dani kuula udine dani uduune udine leelinaniha seensileho yinani

boohaarranni mereersha yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera boohaarranni mereersha yinanni bayiichi lowontanni biifado ikkinoha babbaxxino manninni wosina ikko jaala ikko babbaxxino manna haa'ne massine boohaarranni mereershaati

owaante yaa mayyatero dibuuxoommo yooto owaantete yinanihu lowontanni mittu manchira low kaa'lo uyiitannota ikkitanna mittu manchi hasirinoricho mare afire higannoha ikkire owaante afirino yine woshshinanni.

Daa"attonna, darama maatiro diafoommo yoottohura ,hara yinanihu mitu bayichini wole bayicho hinge hara ikkittanna daa"atta yinanni woyte la'nonnikkiricho dhaggefatta ,darama yineemmo woyte mitu bayichini wolewa hinge hara.

afantino gashshanonna annuwa yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera afantino gashshanonna annuwa yinannihu mittu manchi woye mitte daga qarru ileenansa marte ku'liteena hakoyee qarra tirtannori afantino gashshanonna annuwa yinanni.

sicconna badooshshe buuxe diegenoommo yoottotera, sicconna badooshshe yinannihu mitte gobbara ayiimmmase budesenna balchooomase amadinonna agarino garinni loonsannihanna kullanniha sicconna badooshshe yinanni.

Poletikaho yaa mayyaatero diafoommo yoottotera poletikaho yinannihu tenne gobba iima gashshite noo gashshaano dagoomaho loosino loosonna loosaminokki looso kultannonna dudubbanno wogubba poletikaho yine woshshinanni.

godo'le yaa mayaatero dihuwatoomo yootohura godo'le lame gaamo mereero harinsanni heewo ikkitanna tini heewono goofimarchoho culku baraarsha afixinota godo'lete yinanni.

superimarikeettete mirte yaa mayyatero diegenoomma yoottatera superimarikeettete mirte yinannihu babbaxino danni uduunnicho mittowa duunne worronniha mannu hasattosinni mare hidhannoha superimarikeettete mirte yine woshshinanni

boohaarranni mereersha yaa mayyaatero dihuwatoommo yoottohura boohaarranni mereershaati yinannihu babbaxxitino owaante afi'nanni bayiicho ikkanna kunino jaallate ledo ganba yine marre dancha gede yanna sayiinsenna hagiidhine hinganni baseeti.

Superimarketete mirte mayatero dibuuxomo yototera supermarketete mirte yaa babaxino dani uduune mitto bayicho ganba asine woroniwa manu hasatosi garini mare owaante afiranowa bayichoti.

maxaafa yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera maxaaffaho yinannihu manchi beettira lowo kaa'lo aannori giddo mitto ikkanna konne nabbambihanna xiinxaanbiha ikkiha ikkiro giddosiinni lowo egennonna jawa bu"e afira dandiinanni.

hayyonna bude yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottotera hayyote yinannihu babbaxxino garinni manna ammansiinsanno doogo ikkitanna budeho yinannihu mitte gobbara umiseha ikkinohu balchoomise nooseha ikkanno

Seenisile yaa mmayatero diafomo yoototera seenisileho yinanirichi doogote biinfe hananihana ikana koneseensileho yine woshinani

egensiishsha yaa mayaate egenshiishshaho yinannihu manchu beettira lowo kaa'lo aanori giddo mitto ikkanna mittu manchi afinokiricho afanno gede assine tuqu xadooshira xallinanniha egensiishshaho yine woshinannisi.

Laalo laalo yaa mayatero dihuwatomo yootohura murote yineena mitto muro yinaniti babaxitino kaaliqi eena afinoni eltono ikka danditano laalote yinemori kayini insa gidoni fulanore laalote yine woshinani

mininna birotte udunicho matiro di huwatomo yototera mininna birote udunicho yinanihu minenna birote horonsinaniho lawishaho wonbare adhinumoha ikiro mineno iko birote horonsira dandinemo

Sumudaho yaa mayyatero dibuuxoommo yoottotera sumudaho yinannihu mite gobbara umiseha ikkinohu galtomu balchoomu heeranse konne budesenna balchoomase agarinoha ku'lanohanna worooniha sumudaho yinanni.

boohaaranni mereersha yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera booharanni mereersha yinanni wote babbaxino dani uduunino ikko babbaxino dani godo'le heexanno bayiicho mannu mare yannasi sayiisannowa bohaaranni mereersha yinanni.

supperimaarkeetete mirte mayyaatero dibuuxoommo yoottotera supperimaarkeetete mirteeti yineemmohu mittu manchi sagale buuro hidha hasi'riha ikkiha ikkiro hare hakkiinni hidhe sagalesira wodhe ita dandaanno supperimaarkeetete mirte lowontanni danchate.

mininna biirote uduunichooti yinanniri maatiro di"afoomo yootohura mininna biirote uduunichooti yineemohu lawishsha adhinummoha ikkiha ikkiro mitte wonbare hasiissanno biiroteno ikko mine hee'nanniwa kuni uduunichi lowonta hasiisanno

kalaqonna qoxeesa yaa mayaatero di"afooma yootatera lawishshaho kuni la'nanni hee'noomohu qooxeesu umisi kalaqonna qoxeesa yinanni kuni illete leellanni noohu lowontanni biifinohu kaliiqi wiini afi'noomo eltooti.

Looso yaa mayatero diafomo yoototera loosoho yinanihu lowontani manchi beetira hasisanoho looso loosa hogiro ga`a dancha heesho heere dandaano dafira ayi manchino looso loosa hasiisano.

Hayyonna bude yaa maatiro dibuuxoommo yoottotera, hayyonna bude yinannihu babbaxxino garinni mite kalqera ikko mite gobbara umisetta uyittanoti budu heeranna, kone budenna hayyo seekke amaxa hasiisano.

Minenna gaalanni minne yinanni woyitte mayyaate kuuninno yinanni woyite manchi beetira lowontanni hasisanori giddo mittu mineho minne herakiha ikiro manchu heshotenni heere didandanno gobba qiddu gananno daafira minnu haasisanno

Babbaxxino dani uduuncho yaa mayyatero dibuuxommo yoottotera babbaxxino dani uduunchoti yinannihu manchi beettira lowo kaa'lo aanoho ikkanna lawishshaho misimare adhinuummoha ikkiha ikkiro mitto coye amadisiisirate horonsi'neemmose.

adawu agaraano yaa mayaatero dibuxoomo yoototera adawu agaraano yaa dagoomaho babbaxino qarri illannokki gede hashshano barrano yitukinni loossanorenna daafurtannore adawu agaraanooti yine woshshineemo.

Sicconna badooshsheho yaa mayyaatero dibuuxoommo yoottohura sicconna badooshsheho yinannihu mitte gobbara umiseha ikkinohu siccu noose. Kunino mayimmasenna ayimmase kulanno doogooti.

tuqu xaadooshshe yaa mayyaatero dihegersoommo yoottotera tuqu xaadooshsheeti yinannihu babbaxxino mannaho owaante uyiinanni gara ikkanna mittu manchi afieinorichonna macciishshino mashalaqqe mannaho kulanno doogo tuqu xaadooshshe yinanni.

supermarikeetete mirte yaa mayaatero dibuuxoomo yoototera supermarikeetete mirteti yinannihu tene alame iima lowontanni hasiisannorichi giddo mitto ikkanna kunino manchu umisira riqqanno qibaate hasirirono hakko bayiicho mare afira dandaano

mininna dubbu saada yaa mayaatero dihuwatoomo yoototera mini saada yinanniti mannu ledo manna rosse manu ledo heexxannota ikkitanna dubbu saadati yinanniti manna xooqqannota gaxigalaho yinannita dubbu saada yinanni.

muuziiqaho yaa mayyaatero diafoommona yoottotera muuziiqaho yinannihu manchi beeti mittu qarri iilleennasi hakkoyee qarrasi hawara yee muuziiqa coyiiraranna muuziiqa macciishshara dandaanno doogo muuziiqaho yinanni.

godo'le yaa mayaatero diafoomo yoototera godo'le yaa lame gaamo mittimatenni gamba yite mitte coyee afirate yite heewisanttanno doogubba goda'le yine woshshinanni